Abantu kukhanya behlezi phansi. Njalo phakathi kwabantu laba ukhona uzivale amakhala ongabe ngabasebenzi bezemphilakahle, njalo kukhanya ebambe izandla zakhe, ugqoke ihembe elomkhono imide emhlophe.

Umuntu ogqoke impahla zokuzivikela ukuthi engabambi umkhuhlani njalo ugqokile lamagilovisi ezandleni wavala lamakhala kanye lekhanda. Kukhona umuntu ongumama eceleni kwakhe omileyo.

Abantu abane abathathu bagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane okutshengisela ukuthi kungaba ngabantu abasebenza kwezempilakahle njalo kukhanya bebambe umuntu ongumama eceleni kukhanya izihlahla eziluhlaza.

Odokotela labomongikazi bayaxwayisa abantu ukuthi ababuye esibhedlela bezohlaba. Bevikele umkhuhlane osuhluphile elizweni. Umkhuhlane lowu kuthiwa Yi COVID-19. Ngakho abantu bayaxwayiswa ukuthi ababuye bezohlaba bengazitholi sebelomkhuhlane lowu.

Abantu abamileyo abagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengabambi umkhuhlane . Okutshengisela ukuthi ngabantu bezempilakahle .Omunye njalo ubhabhule isigubhu emuva esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantu ababili abagqoke amabhatshi amhlophe baphinda bavala amakhala wabo kukhanya bethwele umtshina ezandleni zabo umtshina lo sungaba ngowokuhlola umuntu ukuthi umzimba wakhe Utshisa okungakanani

Owesifazana ohleziyo uthwele umntwana. Njalo kukhona owesilisa eceleni ogqoke okumhlophe okhanya ukuthi uhlaba umntwana Okutshengisela ukuthi kukhona umkhuhlane avikele kiwo.

Owesilisa okhanya equthile okutshengisela ukuthi engabe esebenza kwezempilakahle njalo uvale ubuso bakhe ukhanya ebambe umntwana ohlezi phansi okutshengisela ukuthi engabe emthontisela kukhona njalo umntwana omileyo

Ababili abesilisa ukhona ohlezi phansi ogqoke isikipa wavala lamakhala njalo eceleni kwakhe ukhona ogqoke impahla okutshengisa ukuthi kungabe kungumuntu osebenza esibhedlela. Uthwele into efuna ukuhlaba lo omunye anye lotshinda olubambileyo esandleni ozahlikihla ngalo eqeda ukuhlaba

Owesilisa omileyo phambili ugqoke kuhle kakhulu ugqoke isudu emnyama njalo uthwele imic esandleni okukhanya ukuthi uyakhuluma waphinda wagqoka lamagogorosi emhlweni

Umntwana ohlezi phansi ,phambili komntwana kukhona owesilisa oquthileyo. Ogqoke Imask ,njalo ugqoke lehembe elemikhono emhlophe. Njalo eceleni kukhona umama ogqoke isikhipha esilombala obomvu.

Umama uhlezi phansi ubambe umntwana esandleni njalo phambi kukamama kukhona ongani ngumongikazi okhanya ehlaba umntwana emlenzeni okutshengisela ukuthi engabe emvikela emkhuhlaneni.

Kulezinsuku, abasebenzi besibhedlela bayagqoka impahla zokuzivikela ukuthi bangatholi umkhuhlane, njengoba besebenza labantu abanengi, ababuya begula, bebulawa yizifo ezitshiyeneyo.

Abantu abanengi okukhanya ukuthi ngabantu bezempilakahle abanye njalo baqgoke izikipa ezimhlophe abanye njalo bafake ekubomvu phezulu kwezikipa njalo kukhona isihlahla esikhulu esikhanyayo esilengileyo.

Umntwana othwele isigubhu ekhanda lakhe, isigubhu lesi silombala olithanga njalo sinamathiselwe iphepha eliluhlaza okwesibhakabhaka. Iphepha leli libhalwe ngamabala amhlophe . Eceleni kwakhe kukhona owesilisa okhanya ehlekelela kakhulu.

umama uhlezi phansi ukhanya eveze amazinyo amhlophe nke njalo uthwele umntwana ukhona eceleni kwakhe ogqoke ijazi elimhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngu mongikazi njalo ekhanya efaka umntwana eyinye into emlonyeni

Ukhulu ohlezi phansi okukhanya ukuthi usegugile kakhulu njalo uselenwele ezimhlophe, kukhona phambi kwakhe okhanya emhlola umkhuhlane weBp okutshengisela ukuthi ngabe zempilakahle.

Owesifazana okhanya equthile njalo ubambe isigubhu esilombala olithanga okukhanya ukuthi engabe esikha amanzi njalo isigubhu lesi sihlezi phakathi kwenditshi kukhanya lesihlahla eceleni kanye lempahla ezikhanya zichayiwe.

Umntwana ongumfana okhanya esikha amanzi ngenkomitsho elombala omhlophe njalo ubambe impompi. Eceleni kwakhe kukhona isakhiwo esikhanyayo njalo kukhona okumnyama okukhanya ukuthi kungabe kulamanzi phakathi.

Umama ukhangeleka njengomuntu ovela kukha amanzi , uthwele ibhakede ekhanda njalo walengisa elinye , phambili kukamama kukhona utshani obukhanyayo kanye lezihlahla njalo kungani izulu alinanga utshani abukho luhlaza

Abantu abahlezi phansi okukhanya ukuthi ngabezempilakahle phezulu kwamatafula abo kukhona izigubhu zamanzi njalo lamabhuku bakhanya kuthi kukhona abakuxoxisanayo

Abantu abanengi abesifazana kanye labesilisa abamileyo okukhanya ukuthi kungabe bethatha umpikitsha njalo eceleni kukhona okuluhlaza okukhanyayo ukuthi lutshani kanye lezihlahla

Abantu abanengi abangomama abamileyo enhlabathini ngemuva kwabomama kukhona isakhiwo esikhanyayo njalo kukhanya lamafasitela omama laba bathandele amalembu abanengi babo.

Abesilisa kanye labesifazana abamileyo. Abanye babo bagqoke izikipa ezilombala omhlophe. Ngemuva kukhanya into eluhlaza okwesibhakabhaka ebhalwe ngamabala alithanga.

Umntwana ongumfana okhanya ebambe ibhakedi eliphezulu kwethafula .Njalo ukhanya ezama ukuvula ,umntwana lowu ubukeka ejabulile uyahlekelela. Njalo ugqoke ihembe eluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantu abezempilakahle njalo kukhanya kulabantwana abamileyo kukhona owesilisa ohlezi phansi njalo kukhanya ekhangele okuphethwe ngubaba lowu esandleni sakhe

izakhiwo ezimbili ezikhanya seziphelile ukwakhiwa njalo kukhaya izitina kuphinde kucwale izitina ozitshengisela ukuthi kukhona okunye okusa yakhwayo kuleyi ndawo kulomntwana njalo okhanyayo

Owesilisa omileyo, eceleni kwakhe kukhona ibhakani elilombala omhlophe okukhanya ukuthi libhaliwe. Lingabe libhalwe ibizo lale indawo njalo kukhona izitina ezikhanyayo ngemuva kwakhe umile endaweni eligceke

Umntwana okhanya ehleka eveze amazinyo amhlophe. Uhlezi phezulu kwesitulo njalo ugqoke iyembe emhlophe phezulu. Phambi kwakhe kukhona itafula njalo kukhanya ekhona akudlayo akuphetheyo ngezandla.

Owesifazana okhanya ebambe ikhanda ulukiwe njalo ugqoke okulombala omhlophe Ukhanya ukuthi engabe engaphathekanga kuhle njalo ecabanga nzima

Isibhedlela sabantu abagula ingqondo kukhanya kuhlanzekile kuhle kakhulu njalo eceleni kukhona isihlahla esikhulu esilombala oluhlaza kanye lotshani njalo lamaluba.

Owesilisa ogqoke iyembe elombala oyisibhakabhaka njalo uveze amazinyo . Amazinyo kukhanya asekhumukile njalo lumuntu kukhanya akaphilanga engqondweni okuba kumele bemthathe bemhambise esibhedlela sabantu abangaphilanga engqondweni

umuntu okhanya ehlezi phansi egqoke isikipa esilombala omnyama phezulu njalo ukhothamise ikhanda lakhe ubambe ubuso bakhe ngezandla okutshengisela ukuthi kungabe kukhona okumhluphayo

Ngumuntu okhanya ukuthi akaphelelanga kuhle engqondweni yakhe njalo lapho omi khona kugcwele ingcekeza laye ugcwele idoti umzimba wonke.

Imota ekhanya imile emangcekeni njalo imota leyi ilombala omhlophe ilamaili amnyama kukhona ngemuva kwemota izitulo ezinengi ezikhanyayo

Abantu abesilisa kanye labesifazana abamileyo okukhanya ukuthi ngabantu bezempilakahle kukhona abagqoke okumhlophe phezulu njalo kukhona futhi abagqoke okumnyama phezulu. Phezulu kwetafula kukhanya kulezinto ezinengi ezitshiyeneyo

Umuntu ohlezi phansi njalo kukhanya enqunu enga gqokanga umuntu lowu kukhanya ukuba engabe egula ngasengqondweni njalo uhlezi endaweni ebukeka ingcolile ayihlanzekanga indawo ohlezikiyo

Umama uhlezi phansi uthwele umntwana, umntwana kukhanya uyakhala njalo kukhona ogqoke ijazi elimhlophe eceleni okutshengisela ukuthi sekungaba ngudokotela kumbe umongikazi okhanya ukuthi engabe ehlaba umntwana lowu.

Esibhedlela phakathi kulamabhakane akutshela ukuthi uqonda ngaphi, njalo kukhona lotshani obuncane obuhle obuluhlaza, lezakhiwo ezinengi phakathi lapha.

Umduli eceleni komgwaqo okhanya uyakhiwe ngamatshe njalo kukhanya izitina ezibomvu eziyakhe omunye umduli kuphinde kukhanye lezakhiwo kanye lezihlahla ezinkulu eziluhlaza

Esibhedlela kukhona abantu njalo abamileyo kukhona njalo abakhanya behlezi emabhetshini phansi kukhona utshani olubuhlaza tshoko kubukeka kuhlanzekile kule indawo akula ngitsho ingcekeza.

Izigulane ezikhanya zilele emibhedheni yesibhedlela. Njalo izigulane lezi zimbathe ingubo ezilombala obomvu. Njalo imibheda yezigulane leyi ilombala omhlophe .

Umama namuhla uphangisile ukubuya esibhedlela uthi esibhedlela kade kungagcwalanga abantu abanengi njalo odokotela lamhla kade bengela msebenzi omnengi ngoba izigulane bezizilutshwana.

Umama ukhanya emile njalo uthwele umntwana esandleni duzane kwakhe kukhona abantwana ababili omunye ukhanya ehlezi embhedeni njalo omunye emile ugqoke isikipa esilombala obomvu.

Umama uhlezi phansi uthwele umntwana, umntwana kukhanya engani uyakhala , kukhona eceleni othwele ijekiseni okhanya ukuthi uhlaba umntwana okutshengisela ukuthi engaba ngumongikazi njalo uvale amakhala akhe.

isihlahla esikhulu esikhanya silamahlamvu ngaphansi kwaso kukhona utshani obuncane njalo kukhanya kulomgwaqo kuphinde kube lezakhiwo ezikhanyayo ezikhanya ziyakhwe kuhle kakhulu

Abantu abakhanya bemile esibhedlela eceleni kukhona utshani obuluhlaza obukhanyayo njalo abantu kukhanya balutshwana esibhedlela odokotela labomongikazi bazajabula namuhla ngoba abala msebenzi omnengi.

Owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe wavala kanye lamakhala okutshengisela ukuthi engabe esesikolo efundela ukuba ngudokotela. Kukhona njalo izinto ezigcweleyo phambi kwakhe kanye lezigubhu ezilombala omhlophe.

Owesilisa omileyo okhanya egqoke ijazi elilombala omhlophe njalo kukhanya ethwele esandleni sakhe. Duzane kwakhe kukhona okungamabhodlela okuncane okulemibala etshiyeneyo.

Abantu abesifazana kanye labesilisa abame phezulu kotshani, bonke bagqoke impahla ezilombala omhlophe phezulu njalo bagqoke lamabhulugwe ngaphansi lamathenisi.

Owesifazana ugqoke impahla zesibhedlela njalo uvalile ikhanda lakhe ezandleni ugqoke amaglovisi alombala omhlophe ekhanya ebambe into emhlophe esandleni phezulu kwetafula kujug elombala oyiyellow kanye lesigubhu samanzi

Abantu abathathu okukhanya ukuthi ngabantu bezempilakahle. Bonke abantu laba bavalile amakhala abo okutshengisela ukuthi abafuni kuthola umkhuhlane ngoba eminye imikhuhlane iyathelelwana

Abantu abamileyo abagqoke kahle kakhulu abesilisa kanye labesifazana, kukhanya ukuthi bengabe bezempilakahle, kukhona obaba abagqoke amasudu omama labo bagqoke kahle kakhulu, bayabukeka abantu laba.

Abantu abesilisa kanye labesifazana bakhanya behlezi phansi. Abesilisa bagqoke kuhle kakhulu. Bagqoke amasudu, bafaka kanye lamathayi, njalo kukhanya besendaweni ehlanzekileyo.

Owesifazana ogqoke kuhle kakhulu njalo ufake ibhatshi lakhe elibukeka lilihle kukhanya ethwele imayikhi eyokuthi kukhona akukhulumayo njalo uhlezi phezulu kwesofa

Owesifazana okhanya emile esangweni,.njalo eceleni kwakhe. kukhona ibhakane elimhlophe, elibhalwe ngamabala amnyama, njalo ngemuva kwebhakane., kukhanya umduli olezitina.

Abantu abanengi abakhanya bephuma phakathi kwesibhedlela .Abantu laba abanye ngabesifazana abathwele abantwana njalo kukhanya bethwele lezikhwama okutshengisela ukuthi bengabe beqeda ukulatshwa sebehamba ngekhaya.

Abantu ababili abahlezi ebhentshini. Kukhona njalo omileyo phambi kwabo ogqoke ijazi elimhlophe okukhanya ukuthi engabe ekhuluma labo. Duzane kwalowo omileyo kukhona abanye abagqoke okulombala omnyama phezulu.

Isakhiwo sesibhedlela esibhaliweyo phezulu emdulwini njalo phansi kubukeka kukuhle kakhulu. Kuhlanzekile ngoba phela esibhedlela bakhuluma ngokuhlanzeka. So indawo yabo kumele layo ihlanzeke.

Abantu abanengi bahlezi emabhentshini ezibhedlela okutshengisela ukuthi balinde ukungena phakathi njalo kukhona abanye abakhanya behamba. Kukhona utshani obuluhlaza kanye leluba elicecisileyo duzane kweluba kukhona njalo ibhakane elimhlophe elibhaliweyo.

Abantu bahlezi esibhedlela, phezu kwezitulo ezilombala omnyama. Njalo kukhona abanye abamileyo. Phansi kukhanya kuhlanzekile kakhulu, okutshengisela ukuthi kusesibhedlela.

Abantu abamileyo phakathi kwesakhiwo sesibhedlela ababili abesilisa abami ndawonye kukhona njalo ongumama okhothemeyo duzani kotshani obuluhlaza kulezihlahla phakathi kule indawo njalo lotshani obuncane obuhle.

Esibhedlela kukhona amaluba acecisileyo amahle njalo alombala oluhlaza kanye lotshani obukhanya phansi. Kuphinde kube lenqola ethwala abantu abagogekileyo ekhanya etshanini obuluhlaza.

Esibhedlela izakhiwo zabo zikhanya izitina njalo kukhona umbala oluhlaza ngaphansi kuphinde kube lebhakane elibhaliweyo phezulu, eceleni kuhlezi abantu okukhanya ukuthi baze esibhedlela.

Owesifazana okhanya ohlezi phezu kombheda njalo phezu kombheda kukhona umntwana omncane kukhona njalo ababili abamileyo njalo kukhanya owesilisa edlalisa umntwana umama ugqoke iskipa esilombala omhlophe phezulu.

Izigulane zilele embheden esibhedlela njalo phakathi kwezigulane kukhona abesifazana ababili abagqoke impahla ezimhlophe okutshengisela ukuthi kungaba omongikazi.

Kwaze kwabakuhle phakathi lapha esibhedlela. Umduli wakhona umhlophe njalo kulezitulo ezikhanyayo phansi. Phansi kukhanya kubukeka kuhlanzekile kakhulu njalo kuyacazimula phansi.

Kusesibhedlela phakathi okulotshani obuhle obuncane obuluhlaza njalo kukhona abantu lapho kanye lezakhiwo zesibhedlela ezibukeka zizinhle kakhulu.

Phakathi esibhedlela kutshani obuluhlaza tshoko obuncani njalo obuhle kukhanya kuhlezi abantu duzane labantu kukhona ibhakani elikhulu elimhlophe elibhalwe ngamabala amhlophe kanye lamnyama

Kukhona abantu ababili abamileyo okutshengisela ukuthi ngabesilisa njalo omunye wabo ugqoke okumhlophe phezulu. Phezulu kwetafula ngokunjalo kukhona izinto ezinengi ezilombala omhlophe kanye lomnyama kanye lolithanga

Abantu abathathu oyedwa ugqoke ibhatshi elimhlophe phezulu njalo kukhona umama ohleziyo eceleni kanye lomntwana okhanya ukuthi engabe egula. Njalo kukhanya bemhlola umntwana lo.

Abantu abakhanya behamba emgwaqweni njalo eceleni kukhona amaluba aluhlaza. Phakathi esibhedlela kukhanya kulezimota ezilombala omhlophe ezimileyo kanye lamabhilidi.

Esibhedlela kukhanya kulabantu abahleziyo kanye labamileyo kukhona njalo utshani obuluhlaza phansi njalo kukhanya kulesihlahla esiluhlaza tshoko amahlamvu aso.

Amambodlela amanengi akhanya ukuthi engabe elomuthi phakathi njalo kukhona umuntu omileyo lapho okukhanya ukuthi nguye oyaziyo imithi leyi njalo amabhodlela lawa anamathiselwe ngamaphepha amhlophe.

Abantu abasesibhedlela abanye bahlezi phezulu kwemibheda njalo kukhona umuntu okhanya engumongikazi ogqqoke impahla zesibhedlela okutshengisela ukuthi nguye oyelapha abantu laba

Abantu abamileyo egcekeni lesibhedlela njalo ngemuva kwabantu kukhona imota emileyo okutshengisela ukuthi kungabe kuyimota ethwala izigulane njalo kulesakhiwo eceleni okukhanya ukuthi singabe siqeda kuyakhiwa ngemuva kwesakhiwo kukhanya izihlahla njalo lentaba enkulu.

Abantu abakhanya behamba emagcekeni esibhedlela. Kukhona njalo abagqoke amasudu kuphinde kubekhona ogqoke ijazi elimhlophe. Kukhanya kumile imota phakathi lapha njalo kukhona amaluba aluhlaza

Ezibhedlela ungahamba ugula kwesinye isikhathi nxa ulenhlanhla bayakunika amaphilisi nxa belawo kwesinye isikhathi abanengi bayabhalelwa ukuthi behambe beyethenga amaphilisi zikhona izitolo ezithengisa amaphilisi.

Umama ulele embhedeni njalo umbathe ingubo. Eceleni kwakhe kulomntwana omuhle kakhulu njalo otshengisela ukuthi umntwana lowo engabe ebelethiwe emalangeni.

Ezibhedlela odokotela lobomongikazi bayaxwayisa abantu ababuya begula, ukuthi bebuye bevalile amakhala abo ngoba kulezi insuku kukhona imikhuhlane eminengi esikhona njalo abantu bayesaba leyomikhuhlane. Ngakho kumele behlale bezivikelile ukuthi bengayitholi imikhuhlane leyo.

Isigulane esilele embhedeni ,eceleni kwesigulane kukhona umtshina ,umtshina lowu kungani ungenisa igazi esigulaneni ngoba ugcwele amatshubhu amanengi atshengisela ukuthi alegazi .

Umuntu ohlezi phansi ekhaya ebambe idolo lakhe ngezandla zombili okutshengisela ukuthi engabe elimele, njalo esizwa ubuhlungu obukhulu kakhulu okumele ukuthi nga uyagijimela kubodokotela.

Umuntu okhanya evule amehlo. Umuntu lowu kukhanya ukuthi akaphilanga kwahle. Ubuso bakhe kanye lesikhumba sakhe kukhanya kungahlambulukanga, okutshengisela ukuthi uyagula.

Abantu abasebenza kwezempilakahle, okukhanya begqoke izinto ezifananayo njalo bavale lamakhala .Okutshengisela ukuthi bavikela ukuthi bengatholi umkhuhlane. Njalo kukhanya kukhona abakwenzayo .

Abantu abanengi abamileyo kukhona njalo abahlezi phansi phakathi kwabantu laba kukhona abagqoke amabhatshi amhlophe phezulu okutshengisela ukuthi kungaba ngodokotela njalo kukhona umama ohlezi phansi okukhanya bembambe umunwe.

Owesifazana okhanya elenwele ezinde ezimnyama ubambe intamo yakhe ngezindla ezimbili njalo ugqoke isikipa esilombala omhlophe phezulu.

Abantu okukhanya ukuthi basebenza kwezempilakahle abamileyo . Ababili bagqoke amabhatshi amhlophe .Njalo duze kwabo kukhona okhanyayo ogqoke okulombala omnyama konke .Njalo kukhona ababili abagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka. Kanye lomuntu owesifazana ogqoke impahla ezimnyama .

Isigulane esikhanya silele phezulu kombheda njalo kungani singena phakathi komtshina omkhulu. Umtshina lowu ulombala omhlophe. Eceleni kukhona okutshengisela ukuthi angabe esebenza kwezempilakahle.

Owesilisa ogqoke impahla zesibhedlela uvale amakhala akhe njalo phambi kwakhe kukhona amakhompuyutha okukhanya ukuthi uyawasebenzisa uvalile njalo lezandla zakhe.

Abantu abanengi okutshengisela ukuthi kukhona abezempila kahle phakathi kwabantu laba abanye bakhanya begqoke impahla zesibhedlela njalo bagqokile emakhanda abo okukhanya ukuthi kukhona okwenziwayo phakathi lapho.

Owesilisa okhanya evule amehlo njalo uvalile amakhala akhe, ulenwele ezimnyama ekhanda ugqoke ijazi elimhlophe. Phakathi ugqoke iyembe elombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Amagabha amathathu elinye lilesivalo esilithanga elinye njalo lilesivalo esimhlophe, elinye njalo lilesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka.

Isigubhu esikhanya silo lutho phakathi njalo isigubhu lesi silombala omhlophe kanye lesiciko esilombala oluhlaza okwe sibhakabhaka siphinde sinamathiselwe iphepha elimhlophe elibhaliweyo.

Kulezitulo ezimbili ezesigodo njalo kukhona amakhabothi acazimulayo awensimbi kuphinde kube lombheda olombala omnyama.

Amagabha amanengi akhanya elemithi phakathi amagabha lawa alezivalo ezimhlophe wonke njalo kukhanya ukuthi imithi leyi ingabe isetshenziswa ngabantu abasebenza esibhedlela ngoba yibo abalolwazi.

Umuntu ome watshibilika ugqoke into elombala omhlophe phezulu kanye lasekhanda. Umuntu lowu kukhanya kulomtshina ngemuva okhanya ukuthi kungabe umhlola njalo umtshina lowu ubanjwe ngezandla.

Abantu ababili, omunye uhlezi phambili komtshina omhlophe omkhulu njalo kukhona owesilisa ogqoke okumhlophe phezulu okhanya ekhona okuyenzayo kulo umtshina okutshengisela ukuthi angabe ehola lo ohleziyo.

Umuntu wesilisa ogqoke ijazi elimhlophe. Okukhanya ukuthi kungaba ngudokotela. Kwesinye isandla sakhe uphethe into elombala omnyama, okungaba ngumakhala ekhukhwini.

Umuntu ome wafulathela kukhanya ngemuva kwakhe kukhona umtshina ontshengisela ukuthi uyahlola umuntu lo ingemuva yakhe umtshini lo ubanjwe izandla ezimbili njalo umuntu omileyo ugqoke okumhlophe ekhanda

Abantu abane abakhanyayo njalo kukhona umntwana olele phezulu kombheda abanye kukhanya begqoke impahla zesibhedlela okutshengisela ukuthi kungaba ngomongikazi kukhona njalo obambe umntwana ikhanda omunye ubambe isandla somntwana okutshengisela ukuthi engabe emhlaba.

odokotela kumbe omongikazi abakhanya begqoke impahla zesibhedlela ezilombala oluhlaza bagqokile emakhanda baphinda bavala lamakhala abo okutshengisela ukuthi abafuni ukuthola umkhuhlane

Abantu abagqoke impahla zesibhedlela bami duzane lombheda okutshengisela ukuthi bengabe beselapha isigulane njalo bagqoke ama uniform aluhlaza okwesibhakabhaka. Kukhona njalo omileyo duzane kwabo ogqoke ingwane yabo ekhanda.

Owesifazana okhanya egqoke impahla zesibhedlela ukuthi engabe esebenza lapha. Kukhanya edlalisa umntwana omncane njalo kukhanya ehlekelela ebusweni bakhe okutshengisela ukuthi ujabulile.

Umama uhlezi phezu kombheda uthwele umntwana, kukhona njalo owesilisa omileyo ongabe engudokotela ekhanya ebambe umntwana njalo ugqoke amagogorosi.

Omama abahlezi phansi, omama laba bathwele abantwana njalo kukhona okhanya engathi engabe engoweze mpilakahle okhanya ehlaba umntwana

Owesifazana olele wakhangela phansi njalo uqhiyile ekhanda eceleni kwakhe kukhona owesilisa ogqoke isudu kanye lethayi njalo eceleni futhi kukhona ogqoke ijazi elimhlophe okutshengisela ukuthi engabe efuna ukuhlaba umama lowu kumbe engabe emhlola.

Abantu abanengi abahlezi phansi abantu abesifazana kanye labesilisa abakhanya ukuthi kungabe kungabantu abagogekileyo abangakwanisiyo ukuzihambela.

Esibhedlela odokotela basebenzisa imitshina eminengi ukuhlola izigulane. Njalo sokusiya ngokuthi isigulane sibuye siphethwe yiwuphi umkhuhlane.

Ithuluzi esetshenziswa ngodokotela isikhathi esinengi . Odokotela bayabe beyigaxile entanyeni yabo njalo ithuluzi leyi ilombala omnyama . Ithuluzi leyi odokotela bayayifaka esifubeni sesigulane njalo okunye bakufake endlebeni okutshengisa ukuthi kukhona abayabe bekulalele.

Amathulusi amanengi njalo amathulusi etshiyeneyo, okutshengisela ukuthi engabe asetshenziswa ezitweni ezitshiyeneyo. Amathulusi lawa ayandise ukusetshenziswa ngodokotela kumbe omongikazi esibhedlela.

Odokotela labomongikazi esibhedlela ungafika bayakuthatha igazi befuna ukukuhlola ukuthi awula yini umkhuhlane wegcikwane le hiv ngoba umkhuhlane lo usuhlasele abantu abanengi kakhulu.

Odokotela nxa besiyangena ezindlini zabo lapho abahlinzela khona izigulane. Kuyabe kulamathulusi amanengi okumele bewasebenzise phakathi lapho njalo bayazi ukuthi amathulusi lawa asetshenziswa njani ngoba ngumsebenzi wabo abawufundelayo.

Itafula elikhulu elimhlophe phezulu kwetafula kukhona njalo umtshina omhlophe okukhanya ukuthi ngumtshina wokuhlola izigulane ezibuya zigula njalo ungabe uhlola umkhuhlane othize.

Owesifazane ogqoke impahla zesibhedlela, okutshengisela ukuthi usebenza khona lapho, njalo uvale amakhala. Ezandleni ugqoke anagilovisi. Eceleni kwakhe kukhona imitshina.

Isitulo esilombala omhlophe kanye lomnyama. Eceleni kwaso kukhona njalo umtshina olombala omhlophe kanye lomnyama kuphinde kubekhona iComputer phambili.

Ibhokisi elilombala omhlophe. Phezulu kwebhokisi kukhona umjovo okhona okutshengisela ukuthi ngumjovo osetshenziswa ngodokotela njalo bayazi ukuthi uyabe uncedani emzimbeni womuntu.

Umtshina olombala omhlophe kanye lomnyama okutshengisela ukuthi usetshenziswa ngodoketela esibhedlela. Nxa izigulane ziyabe zibuya zigula, kulemitshina eyokuhlola izigulane.

Umtshina omhlophe, okukhanya ukuthi ungabe ungowokuhlola izigulane, njalo eceleni kukhona isitulo lapho umuntu ogulayo ofika ahlale khona. Kukhona amafasiteli kule indawo, njalo kulomduli.

Indawo ebukeka ihlanzekile phakathi. Njalo phakathi kwalindawo kukhona izitulo zokuhlala njalo kukhona isitulo esimhlophe esikhulu phezulu silombala oluhlaza okwesibhakabhaka ngemuva kukhanya ikhabothi emhlophe lesihlahla esiluhlaza

Odokotela ezibhedlela bayasebenzisa amathulusi amanengi nxa beselapha izigulane njalo amathulusi lawo ayabe egoqela izigelo njalo odokotela yibo abalolwazi ngokusebenzisa amathulusi lawa hatshi abanye.

Ibhokisi lomuthi elimhlophe elilokuluhlaza njalo libhalwe ngamabala amnyama okutshengisela ukuthi kungaba ngumuthi wokwelapha amehlo ongabe ophakathi lapha.

Ibhokisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza njalo ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amhlophe kanye lamnyama, okutshengisela ukuthi lingabe libhaliwe ukuthi umuthi ophakathi usetshenziswa njani.

Nxa ugula, thola usizo. Uye esibhedlela. Bayafika odokotela bakuhlole, njalo bakubhalele amaphilisi ukuthi uhambe uyethenga. Kwezinye izikhathi nxa belawo, bayakunika.

Amabhokisi amhlophe alombala oluhlaza ngokunjalo abhalwe ngama bala amnyama . Kukhona igabha elikhulu elilombala omnyama kanye lamambodlela amathathu amancane phansi.

Amabhokisi alombala omhlophe kanye laluhlaza njalo amabhokisi lawa abhaliwe ngamabala amnyama okutshengiselwa ukuthi kungabe kuyimithi kumbe amapilisi njalo ayathengiswa.

Imbodlela elephepha elimhlophe kanye leliluhlaza njalo libhalwe ngamabala amhlophe lamanye aluhlaza. Lilesivalo esiluhlaza ibhodlela leli njalo eceleni kukhona amahlamvu aluhlaza akhanya phansi.

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngokumnyama. Eceleni kwebhokisi leli kukhona amambodlela ama ncane njalo amambodlela lawa alezivalo eziluhlaza okwesibhakabhaka

Ikhona imithi anathwa labantwana nxa bayabe begula. Kupinde kube lemithi enathwa labantu abadala. Imithi eminengi eyabantwana iyabe ifanekisiwe imfanekiso yabantwana ngaphandle.

Amabhokisi amathathu akhanya ephansi njalo amabhokisi lawa kawafanani okutshengisela ukuthi engabe elemithi phakathi eyelapha izinto ezitshiyeneyo njalo kukhona amaphilisi amhlophe akhanyayo.

Ibhokisi elilo mbala omhlophe njalo libhalwe ngamabala amhlophe liphinde libe lomfanekiso eceleni kukhona imbodlela layo ilephepha elimhlophe elilesivalo esimhlophe phezulu

Ibhokisi elikhanya ukuthi lingabe lilomuthi phakathi ibhokisi leli lilombala omhlophe kanye loluhlaza njalo libhaliwe ngabala amnyama kanye lamhlophe.

Ibhodlela elinamathiselwe ngephepha elimhlophe njalo libhalwe ngamabala abomvu, liphinde futhi libe lesiciko esibomvu, okutshengisela ukuthi kulomuthi phakathi njalo eceleni kukhona ibhokisi.

Ibhokisi lamaphilisi elibhalwe ngamabala amnyama njalo kulemifanekiso yezinyamazana kuleli bhokisi okutshengisela ukuthi kungabe kungumuthi oyelapha izinyamazana.

Ibhokisi elilombala olithanga kanye lomhlophe njalo labhalwa ngamabala abomvu kanye lamabala amnyama ibhokisi leli lilomfanekiso ongani yinyoka

Amatshubhu amane alemibala etshiyeneyo njalo sokungaba ngawokugcoba umuntu amanye akhona alombala omhlophe kanye lolithanga njalo abekwe ezintweni ezikhanya zimhlophe.

Ibhokisi elibhalwe ngamabala amnyama njalo kukhanya lilomfanekiso womntwana okutshengisela ukuthi kungabe kungumuthi kumbe amaphilisi abantwana njalo eceleni kukhona igabha elilombala omhlophe kanye lesiciko esimhlophe.

Amaphilisi alombala olithanga kanye labomvu akhanya ukuthi aseke anathwa njalo amaphilisi ayanceda emzimbeni nxa uyabe ugula uphethwe ngumkhuhlane uyanatha amaphilisi uyazizwa susizwa ngcono ngemuva kwalokho

Amabhokisi amabili akhanya ukuthi ngamabhokisi omuthi njalo amabhokisi lawa alombala omhlophe abhalwe ngamabala aluhlaza . Eceleni kukhona njalo imbodlela elesiciko esimhlophe.

Amabhokisi emithi okukhanya ukuthi kungaba kuyimithi yokukhwehlela njalo eceleni kukhona amambodlela amabili alezivalo ezimnyama wonke.

Amagabha amabili alombala omnyama kanye lezivalo ezimnyama aphinde abe lokunye okubomvu. Amagabha lawe abhalwe ngamabala amhlophe okutshengisela ukuthi yilo ibizo lomuthi elibhalwe lapha.

Amabhokisi amathathu agadeneyo amabhokisi lawa kukhanya eyehlukene okuntshengisela ukuthi sekungaba ngamaphilisi kumbe imithi etshiyeneyo njalo elakuqala ibhokisi lilombala omhlophe kanye loluhlaza labhalwa ngama bala aluhlaza

Ibhokisi elilombala olithanga kanye lomhlophe laphimda labhalwa ngamabala amnyama. Eceleni kwebhokisi ikhona imbodlela engani imnyama njalo imbodlela leyi ilesivalo esimhlophe phezulu.

Ibhokisi lomuthi elilombala oluhlaza. Libhalwe ngamabala amhlophe, njalo eceleni kukhona igabha elomuthi elilesivalo esimhlophe. Igabha leli lilombala omhlophe kanye loluhlaza labhalwa ngamabala amhlophe ngokunjalo.

Amagabha amabili elinye lile sivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka elinye lilesivalo esibomvu phansi eceleni kukhona njalo mijovo emibili imijovu leyi ilombala ohlukeneyo omunye umhlophe omunye ubomvu.

Amabhokisi amaphilisi alombala omhlophe njalo kukhona amagabha eceleni akhanyayo kukhona igabha elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama njalo igabha leli lilesivalo esilombala obomvu.

Ibhokisi elikhanya livuliwe njalo lilembala emibili olithanga kanye loluhlaza okwesibhakabhaka elikhanya lifanekiswe inyamazana njalo eceleni kukhona isigubhu esilombala omhlophe okutshengisela ukuthi sekungaba ngumuthi oyelapha izinyamazana lowo.

Amaphilisi amanengi njalo amaphilisi lawa alombala omhlophe. Ngemuva kwamaphilisi lawa kubhalwe ngamabala amnyama .Amaphilisi lawa angabe esiza abantu abagulayo njalo abahlutshwa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Gijimela esibhedlela uyethola usizo nxa ugula odokotela bayafika bekuhlole besebekunika amapills amapills lawa yiwo azayehlisa izibuhlungu eziyabe zikhona emzimbeni womuntu

Ibhokisi lamaphilisi elimhlophe elilombala oluhlaza, njalo libhaliwe ngokuluhlaza kanye lokuluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni kwebhokisi kukhona amaphilisi ayisithupha.

Ibhokisi lamaphilisi elilompala omhlophe kanye lompala obomvu elibhalwe ngamabala amhlophe ngokunjalo. Eceleni kukhona amaphilisi akhanya alompala oyi brown.

Amabhokisi alombala olithanga kanye lomhlophe njalo amabhokisi lawa abhaliwe ngamabala amnyama kanye labomvu okutshengisela ukuthi engabe elemithi phakathi kwawo

Amabhokisi amathathu akhanya engafanani njalo okutshengisela ukuthi engabe eselapha izinto ezitshiyeneyo .Ibhokisi eliphakathi laphakathi kukhanya kulombala olithanga okhanyayo

nxa ugula gijimela esibhedlela uyebona o dokotela o dokotela bayafika bakuhlole beqeda lapho bayakunika amaphilisi nxa beyabe belawo kodwa nxa beyabe bengelawo bayakubhalela amaphilisi uhambe uyethenga

Ibhokisi lamaphilisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama. Eceleni kwebhokisi kukhona amaphilisi aphansi okutshengisela ukuthi engabe elapha eminye yezifo ezihlupha abantu empilweni.

Ibhokisi elilombala omhlophe eceleni kwebhokisi kukhona imbodlela njalo layo ilesiciko esimhlophe ibhokisi kanye lembodlela kulomfanekiso owabantwana abancane okutshengisela ukuthi ngumuthi wabantwana abancane

Amabhokisi omuthi akhanyayo, njalo kutshengisela ukuthi engabe elomuthi phakathi. Umuthi lowu ungabe uselapha ukukhwehlela kumbe eminye imikhuhlane ehlupha abantu, etshiyeneyo emzimbeni.

Isibhedlela sabantu abagula iqondo, phezulu sibhaliwe ngamabala. Njalo phambi kwaso kukhona izihlahla ezinkulu ezilombala oluhlaza. Okwenza indawo le ibenhle kakhulu, njalo kubukeka kuhlanzekile phansi.

Abantu abamileyo njalo kukhona omunye othwele into esandleni engani ngumakhala ekhukhwini .Kukhona njalo umntwana phakathi kwabantu laba abamileyo. Omama bakhanya beqhiyile amakhanda abo

Abantu abahlezi esibhedlela sabantu abagula ingqondo .Abantu bahlezi emabhentshini .Njalo kukhona owesifazana omileyo phakathi kwabantu laba .Okukhanya ukuthi engabe ekhuluma labo ekhona ebafundisa khona.

Abantwana abahlezi phezu kwezitulo, phezulu kwamatafula kukhona izinto ezilembala etshiyeneyo abazidlalisayo njalo phakathi kwabantwana laba ukhona okukhanya ukuthi engabe engumbalisi wabo okhanya ebobotheka.

Abantwana besikolo yemfundo yaphansi abancane, abagqoke ama yunifomu ,amayembe abo alombala olithanga njalo phezulu kwetafula kukhanya kulamabhuku avuliweyo.

Umntwana okhanya ehlezi embhedeni eceleni kwakhe kukhona ogqoke impahla zabantu abasebenza esibhedlela. Njalo kuletafula ekhanya ukuthi ingabe ilokudla phezulu, ukudla lokhu kungokomntwana ogulayo.

Abantu abamileyo okukhanya ukuthi ngabantu bezempilakahle bazivikela kumikhuhlane etshiyeneyo njalo kukhona itafula phambi kwabo

Umama ubambe umntwana, njalo kukhanya kulesandla esifaka eyinye into engalweni yomntwana. Ngemuva kukamama kulamadoda amabili akhanya ekhangele okwenziwayo emntwaneni.

Abantwana ababili abamileyo bakhanya bengahlambulukanga. Bagqoke izigqoko ezingcolileyo. Abantwana akumelanga bahlale lapho okulengcekeza khona bayathola imikhuhlane etshiyeneyo.

Abantwana abakhanya belele phezulu kotshani, njalo phambi kwabo kukhanya kulamabhuku, avuliweyo. Okutshingisela ukuthi abantwana laba bayazibalela amabhuku, njalo ngemuva kwabo kukhona isakhiwo esikhanyayo.

Abantwana abamileyo. Abantwana laba akubukeki njengabantwana abahlanzekileyo, njalo bagqoke okulombala olithanga phezulu. Omunye njalo ugqoke isikhethi esibomvu, njalo abantwana laba kukhanya abaphilanga emzimbeni.

Isigulane esikhanya silele phezu kombheda kugcwele imitshina eminengi phakathi kulindawo okutshengisela ukuthi ihlola abantu izinto ezitshiyeneyo njalo kukhona owesifazana omileyo eceleni kombheda.

Abantwana abane abahlezi phansi kukhanya abantwana laba bajabulile njalo kukhanya bezidlalela omunye phambi kwakhe kulento engani yingungu njalo uthwele isigodo esandleni.

Imifanekiso etshiyatshiyeneyo njalo kukhona imifanekiso elabantwana ababili abancane njalo kukhona eminye etshengisa abanye asebethethuthu mbijana abantwana kukhona njalo letshengisa okuluhlaza okungani lutshani.

abantu abanengi abahlezi phansi kule tafula phambikwabo itafula leyi ikhanya igcwele izinto ezinengi njalo kukhanya kulamabhokisi aphezulu kwetafula alompala oluhlaza kanye lomhlophe

Abantwana abancane abasesikolo okukhanya bedlala emagcekeni esikolo. Njalo kulezihlahla ezincane ezitshengisela ukuthi zicecise indawo leyi. Zilombala oluhlaza.

Abantu abamileyo ngenyawo . Bonke abantu laba bavalile amakhala abo ukuba bengathelelani imikhuhlane . Eminye imikhuhlane ithelelwana ngomoya njalo kumele abantu bevale ukuze bengabambi imikhuhlane.

Umtshina omkhulu, umtshina lowu ulombala omhlophe okhanya ukuthi kungabe kungeniswa isigulane phakathi, isigulane lesi sivalwe ngelembu eliluhlaza njalo kulabantu ababili eceleni abagqoke impahla ezimhlophe okutshengisela ukuthi sokungaba ngodokotela.

Abantu abathathu abakhanya begqoke amajazi afananayo. Phezu kwetafula, kukhona umntwana oleleyo. Ogqoke isigqoko esimhlophe. Omunye wakhona, uqhiye ngokuluhlaza ekhanda. Okutshengisela ukuthi kungaba ngumama.

Owesifazana ohlezi phansi okukhanya ukuthi engabe engumuntu wezempilakahle uvale amakhala akhe, phezulu kwetafula kukhona amabhuku amanengi agcweleyo njalo kukhanya phambi kwakhe kukhona olivulileyo.

Abesifazana ababili abahleziyo. Njalo phezulu kwetafula kukhanya kulemitshina. Omunye uthwele amaphilisi ezandleni, okukhanya ukuthi utshengisa omunye wakhe.

Abantu ababili omunye ugqoke iyembe eluhlaza okwesibhakabhaka uhlezi phezu kwesitulo esimnyama ekhanya efake ikhanda lakhe emtshineni. Ngemuva kwakhe kukhona omileyo njalo.

Abantu ababili omunye kukhanya uthengisa phakathi lapha imithi etshiyeneyo njalo omunye engabe ekhanya ukuthi uzothenga imithi leyi kugcwele imithi eminengi kakhulu esemabhokisini.

Kukhanya kulele isigulane phansi lapha, kukhona eceleni ogqoke ijazi elimhlophe njalo ekhanya ebambe umtshina wafaka esifubeni salo oleleyo. Eceleni kukhona njalo omileyo, othwele umakhala ekhukhwini esandleni. Lowu ogqoke okumhlophe ekhanya ekhangele umakhala ekhukhwini.

Owesifazana ohlezi phansi ogqoke impahla zesibhedlela njalo kukhanya evalile amakhala akhe. Phambili kwakhe kukhona ibhuku elivuliweyo, phezulu kwetafula kugcwele imithi eminengi etshiyeneyo njalo eminye ilombala omhlophe kanye lokuluhlaza.

Abantu ababili abamileyo, omunye ngowesifazane omunye ngowesilisa njalooweailisa Kukhanya ebambe owesifazane ekhanda njalo owesifazane ugqoke ingowane emnyama ekhanda wapinda wagqoka lamagogorosi emehlweni.

Abantu abathathu omunye ulele phezulu kombheda kukhona eceleni ogqoke ijazi elimhlophe owesilisa njalo owesifazana ugqoke isikipa esiluhlaza okwesibhakabhaka ukhanya ubumbe umuntu oleleyo

Owesilisa omileyo ogqoke ibhulugwe elimnyama kanye lezicathulo ezimnyama. Phezulu ufake ijazi elimhlophe njalo uvale ubuso bakhe, kukhanya emi duzane lomtshina owubambe ngezandla zakhe zombili.

Abantu abakhanya behlezi phansi bebanengi, kukhona omama abathwele abantwana ngokunjalo. Kokhona ogqoke ibhatshi elimhlophe phakathi kwabantu laba okutshengisela ukuthi kungaba ngumongikazi kumbe udokotela.

Abantu ababili, owesifazane okhanya ehlezi phezu kwesitulo esilombala omnyama njalo owesilisa kukhanya ehlola lo owesifazane umkhuhlane we"BP".Kukhanya efake umtshina esandleni salowo ohleziyo.

Ababili abakhanyayo. Omunye ugqoke ijazi elimhlophe njalo kukhona ohlezi phansi okukhanya ukuthi yisigulane. Bambambe isandla okutshengisela ukuthi bengabe bemelapha njalo phezulu kwetafula kulamabhokisi.

Izisebenzi zesibhedlela ezigqoke impahla zesibhedlela njalo kukhona abagqoke impahla eziluhlaza. Bonke bakhanya bevalile amakhanda kanye lamakhala abo okutshengisela ukuthi kukhona abakuyenzayo.

Isigulane silele embhedeni, njalo sikhamisile. Kukhona phambi kwakhe ogqoke ijazi elimhlophe okutshengisela ukuthi engaba ngudokotela. Kukhanya efake umtshina emlonyeni walo oleleyo.

Abantwana ababili abakhanya ukuthi abaphilanga njalo bagogekile bahlezi phansi phakathi kwabo kukhona odlala labo angathi ngumbalisi wabo njalo ugqoke isikipa esilombala olithanga

phambili kwendawo ethengisa amaphilisi kukhona ibhakane elibhaliweyo njalo kukhona abantu abakhanya bemile kane lemota emileyo kuphinde kukhanye lebhasikili kukhanya kulabantu abaphakathi okutshengisela ukuthi bayathenga

Umnyango olombala omhlophe ovulekileyo okukhanya ukuthi abantu kumele bangene phakathi bayethenga amaphilisi ngoba kusendaweni okuthengiswa khona amaphilisi kanye lemithi lezinto ezinengi ezitshiyeneyo ezelapha umzimba.

Emafamasi bathengisa izinto ezinengi kakhulu. Kukhona imithi enathwa ngabantwana nxa begula, njalo kukhona enathwa ngabantu abadala. Awungeke uthi ungumuntu odala bekuthengisele umuthi womntwana.

Isakhiwo esikhanyayo esilebhakane elimhlophe phezulu elibhalwe ngamabala amnyama. Njalo eceleni kukhanya kulesihlahla esikhulu esilamahlamvu amancane njalo amahlamvu lawa alombala oluhlaza kukhanye lebhasikile elimileyo.

Amabhokisi amanengi alembala etshiyeneyo, njalo kukhanya ukuthi engaba elemithi phakathi, njalo kukhanya imithi leyi ilapha izinto ezitshiyeneyo emzimbeni womuntu.

Nxa ugula hamba uyethenga amaphilisi. Kukhona amaphilisi afana lama philisi ayelapha umuntu obulawa likhanda. Bayafika bekuthengisele. Kodwa eminye imithi abavumi, bayabe befuna incwadi eyabe ivela kuDokotela.

unogada okhanya ehlezi eceleni kwendawo lapho okuthengiswa amaphilisi njalo indawo leyi ibukeka ihlanzekile kakhulu phansi akula ngitsho ingcekeza kumele kubenje endaweni ezithengisa amaphilisi zihlale zihlanzekile

E pharmacy nxa ungena phezulu kukhona okubhalwe ngamabala amnyama okungabe kusitsho ukuthi libizo lale iphamarcy njalo kukhona inombolo okokuthi nxa ufuna ukubatshayela ucingo uyathatha inombolo lezi ubafonele ungekhaya

Imota ekhanya imile elombala omhlophe, duzane kwesakhiwo esikhanya ukuthi sethengisa amapilisi. Njalo isakhiwo lesi libhaliwe phezulu. Kukhanya kuhlanzekile phansi kukuhle kakhulu.

Emafamasi bathengisa izinto ezinengi kakhulu. Njalo ezinye zezinto lezi zingabe zigoqela amaphilisi kanye lemithi yokukhwehlela. Nxa ugula hamba uyezithengela umuthi kodwa kumele ubelencwadi evela kudokotela.

Izibhedlela kulezinsuku sezilemota ezithwala abantu abagulayo izimota lezi ziyabezilombala omhlophe njalo zibhaliwe ngamabala abomvu laluhlaza ziyabe zibhalwe ibizo lesibhedlela

Amabhokisi alombala omhlophe amabhokisi lawa abhalwe ngamabala abomvu kanye lamabala amnyama akhanya ukuthi anagbe elomuthi phakathi kungaba ngamaphilisi okunatha.

Amagabha amakhulu amathathu alombala omnyama, njalo kukhona amanye amagabha alombala omhlophe, okutshengisela ukuthi engabe elochago lwabantwana. Kuphinde kube lamabhokisi amanengi akhanyayo. Konke lokhu kuyathengiswa.

Emadolobheni izindawo ezinengi ziyathengisa amaphilisi. Nxa ufuna amaphilisi, hamba emafamasi bayafika bakuthengisele kodwa kumele ubelencwadi kudokotela kuqala.

Amabhokisi amanengi okukhanya ukuthi engabe elemithi phakathi kumbe amapilisi, okutshengisela ukuthi kuyathengiswa konke lokhu. Njalo kulekhabothi elombala omhlophe khanye lethafula ekhanyayo eceleni, lebhokisi eliphansi.

Izakiwo zalapha okuthengiswa khona amaphilisi zandise ukuba lamabhakane amabhakane lawa ayabe ebhaliwe izibo lendawo ukuze umuntu engathwali nzima nxa edinga lindawo

Amabhokisi amanengi alombala otshiyeneyo njalo okutshengisela ukuthi okuphakathi kutshiyene njalo kungabe kuselapha izinto etshiyeneyo emizimbeni yabantu njalo kukhanya ukuthi ayathengiswa

Izitolo zemithi ezithengisa imithi etshiyeneyo, kukhona amabhokisi njalo amabhokisi lawa kukhanya elemithi etshiyeneyo phakathi okutshengisela ukuthi awalaphi izinto ezifananayo emzimbeni yabantu.

Izindawo ezinengi ezithengisa amaphilisi zandise ukuba lamabhakane. Amabhakane lawa yiwo atshela abantu ukuthi indawo le yiphi. Ngoba ayabe ebhaliwe amabhakane lawa.

Emadolobheni kulendawo ezinengi ezithengisa imithi yamaphilisi ngakho indawo lesi ziyabhalwa ibizo le pharmacy ukuthi leyi ipharmacy yiyiphi ukuze abantu bengathwali nzima nxa bezothenga ngoba abantu bayalayelana lapho okulentengo khona ephansi.

Zinengi indawo ezithengisa amaphilisi emadolobheni njalo indawo lezi zitshiyana ngentengo yamaphilisi. Zikhona ezilentengo ephansi njalo zikhona ezilentengo ephezulu. Abantu bayalayelana lapha okulentengo ephansi khona eyamaphilisi.

Abantu abakhanya ukuthi bengabe bengabantu bezempilakahle, abanengi njalo abamileyo. Bonke bagqoke izikipa ezilombala omhlophe phezulu, njalo kukhona okhanya engabe echasisa phakathi kwabantu laba.

Abesifazana kanye labesilisa abakhanya bejabule kakhulu okutshengisela ukuthi bengabe behlabela njalo begida lapho abami khona kulotshani obuncane obuluhlaza njalo kugcwele abantu abanengi kulindawo

Abantu abahlezi phansi, abantu bonke laba bagqoke amajazi alombala omhlophe njalo phambi kwabo kukhona amatafula kanye lama bhentshi. Okutshengisela ukuthi kukhona abakwenzayo.

Abantu abanengi abakhanya behamba bagqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhak njalo kukhona ogqoke isikipa esimhlophe phakathi kwabo ngemuva kukhanya izihlahla eziluhlaza tshoko

Umama uhlezi phansi wakhothamisa ikhanda njalo kukhanya ebanjwe ngumuntu ogqoke ijazi elimhlophe okungaba ngudokotela engani uyamhlaba isandla, phezulu kwetafula kukhona njalo amabhokisi.

Abantwana abangani ngabesikolo abamileyo njalo abantwana laba bagqoke izikipa eziluhlaza, phakathi kwabantwana laba kukhona ababili abagqoke okumhlophe phezulu okutshengisela ukuthi kungaba kungomongikazi kumbe odokotela bekhanya besebenziza umtshina wokuhlola iBp emuntwini ohlezi phansi.

Abantu abanengi okukhanya ukuthi kungabe kunga bezempilakahle, abagqoke izikipa ezifananayo njalo kukhona abanye abahlezi phezu kwezitulo ezilombala obomvu okukhanya ukuthi bangabe behlolwa umkhuhlane.

abantu abanengi abahleziyo phansi njalo kukhona othwele umntwana kuletafula phezulu kwetafula kukhona umtshina owokuhlola umuntu i BP njalo kukhanya umtshina lowu oyabe usebnzisa noma umama sebemfakile esandleni

Abantu abanengi abagcwele emgwaqweni okutshengisela ukuthi bangabe besiya emkhankasweni njalo bonke bagqoke izikipa ezilombala obomvu ngemuva kwabo kukhona izimota ezikhanyayo.

Kukhanya kulomkhankaso lapha esigabeni abantu abanengi kukhanya bemile ngezinyawo zabo njalo ngemuva kwabantu labo kukhanaya izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza njalo ngokombala.

Abantu abane abamileyo ababili bagonene njalo bagqoke okumhlophe phezulu, kukhona phakathi kwabo othwele inkomitsho esandleni okutshengisela ukuthi kukhona abakunathayo.

Abantu abahlanu abamileyo , okutshengisela ukuthi kungabe kungabantu bezempilakahle. Bonke bagqoke kuhle kakhulu njalo kukhona phakathi kwabo okukhanya ethwele imayikhi okutshengisela ukuthi nguye okhulumayo.

Abantu abahlezi phansi okukhanya ukuthi kulabantu bezempilakahle phakathi kwabo. Kukhona umama ohleziyo okhanya ethathwa i"BP" njalo eceleni kwakhe kukhona owesilisa ogqoke okumhlophe phezulu okukhanya ukuthi nguye othatha umama lowu i"BP".

Abantu abanengi abagcwele emoteni okukhanya ukuthi kukhona abayakhona. Bagqoke izikhipha ezilombala obomvu zabhalwa ngamabala amhlophe. Abanye baphakamise izandla bathatha umpikitsha.

Umuntu wesifazana okhanya ukuthi engabe esebenza lapha esibhedlela ogqoke impahla zesibhedlela ekhanya ekhuluma lomuntu ohlezi phansi. Esandleni sakhe kukhona akuthweleyo njalo akukhombelayo okukhanya etshengisa umuntu lowu..

Ithulusi esetshenziswa NGO dokotela esibhedlela nxa beyabe behlola ukuthi Umama uzithwele noma cha ngakho ithulusi leyi uyayifaka phakathi komthambiso womuntu ongumama ubusuhlala isikhatshana ngemuva kwesikhatshana iyakutshengisa imphumela

Owesifazana okhanya ethwele umntwana esifubeni sakhe njalo ubukeka engajabulanga ebusweni bakhe, okutshengisela ukuthi engabe egula kumbe kungaba kungu mntwana ogulayo.

Abantwana besikolo abamileyo abagqoke ama uniform. Kukhona njalo abantu abakhanya bethunga. Okutshengisela ukuthi bengabe befundela ukuthunga ukuze kusasa bengathwali nzima nxa bayabe sebeqedile isikolo. Bayakwanisa ukuziithungela impahla bathengisele abantu bathole imali .

Umama uhlezi embhedeni njalo uthandele ilembu lakhe .Eceleni kwakhe kukhona omileyo ogqoke impahla zabantu abasebenza esibhedlela .Kukhanya ethwele umntwana omncane ezandleni zakhe

Abantu ababili abakhanya behlezi. Duzane kwabo kukhona izigodo ezikhanyayo. khanye lezihlahla ezilombala oluhlaza. Abantu laba bonke bagqoke okumhlophe phezulu. Njalo kukhona izakhiwo ezikhanya ngemva kwabo.

Umntwana oleleyo eceleni kwakhe kukhona ogqoke into emhlophe phezulu okutshengisela ukuthi sokungaba ngumongikazi . Njalo kukhanya kule bhuku phambi kwakhe elivuliweyo elilombala omhlophe .Kukhanya ethwele eyinye into esandleni ngapha ebambe umntwana .

Emgwaqweni namuhla kade kunga hambeki bekugcwele abantu abanengi. Abantu laba abanye kade begqoke okulombala omhlophe phezulu njalo eceleni ko mgwaqo kukhanya izihlahla kanye lamabhilidi.

Abantu abanengi abamileyo kanye labantwana kukhona umama othwele umntwana njalo umama lowu uqhiyile ekhanda lakhe kukhona njalo isandla esikhanya sibambe ingalo yomntwana okutshengisela ukuthi kukhona akuyenzayo.

Ithulusi eyokuhlola omama ukuthi bazithwele kumbe hatshi ithulusi leyi isetshenziswa ngodokotela kumbe lawe ungakwanisa ukuyisebenzisa ngekhaya nxa uyabe ulayo.

Umama omileyo ophethe umntwana, njalo umama lowu ugqoke isifoni sakhe emakhaleni, okukhanya ukuthi uzikilela ukuthi engatholi umkhuhlane, njalo uqhiyile ikhanda lakhe

Abantu abathathu ababili bagqoke impahla zesibhedlela okutshengisela ukuthi basebenza khona lapha njalo kukhona ohleziyo phezulu kombheda okutshengisela ukut sokungaba yisigulane njalo laba ababili bakhanya ukuthi bengabe besiyelapha

Omama abahlezi phansi phezulu kwecansi okukhanya ukuthi bayfundela ukuthunga njalo phakathi kwabomama laba ukhona ogqoke iqhiye elombala olithanga phezulu kwecansi kukhona njalo umakhala ekhukhwini

Owesilisa uhlezi labantwana okukhanya ukuthi angabe engumuntu wezempikahle. Abantwana bagqoke amayunifomu esikolo njalo bonke babambe ibhuku okukhanya ukuthi kukhona abakutshengisanayo.

Owesilisa ohlezi phansi ogqqoke iyembe emhlophe njalo ukhanya ehlekelela uveze amazinyo amhlophe nke ekhanda ugelile njalo esandleni sakhe esinye uthwele into emhlophe

Umama okhanya elele phansi njalo kukhanya uzithwele umama. Kukhona eceleni kwakhe ogqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka ukhanya ebambe umama isisu ngesandla.

Abesifazana ababili. Abakhanya ukuthi bayaxoxa. Omunye wabo ubukeka ezithwele, njalo isisu sesisikhulu. Ufake izandla esikhwameni. Duzane kwabo, kukhona umduli omhlophe.

Owesilisa okhanya enatha amanzi njalo ugqoke okuluhlaza phezulu, umuntu lo ukhanya eqine kakhulu okukhanya ukuthi uyajima njalo uyavuka ekuseni egijima ukuze umzimba wakhe uhlale uqinile.

Abantu ababili abamileyo, omunye ugqoke impahla zesibhedlela, okutshengisela ukuthi engabe engumongikazi njalo omunye ugqoke isikipa esimhlophe phezulu.

Umuntu ohlezi phansi kukhanya ebanjwe yisandla embaleni kanye lase dolo umuntu omi duzane laye ugqoke ijazi elimhlophe onguye ombambileyo okutshengisela ukuthi kungaba ngu dokotela

Owesilisa okhanya ezelula njalo ubambe unyawo lwakhe. Unqunu phezulu ugqoke ibhulugwe elifitshane ngaphansi njalo esandleni ikhona inkombalanga.

Abantu abanengi abenza imidlalo etshiyeneyo esikolo bayaxwayiswa ngodokotela ukubana bebohlala benatha amanzi benathe amanzi amanengi kakhulu umzimba uyadinga amanzi nxa ungumuntu wezemidlalo

owesilisa kanye lowesifazane okukhanya ukuthi bengabe begijima njalo owesilisa uhlezi ebhentshini kukhasnya enatha amanzi phansi kulezikama ezimbili ezilombala omnyama

Owesilisa ogqoke okumnyama phansi laphezulu njalo ugqoke ama thenisi amnyama lamasokisi amhlophe ukhanya ephakamise unyawo lakhe walugaxa phezulu kwezigodo okutshengisela ukuthi uyazelula.

Owesilisa ohlezi phansi ogqoke isikipa phezulu njalo kukhanya ebambe ingalo yakhe okutshengisela ukuthi engabe esizwa ubuhlungu. Kukhanya ehlezi esofeni eliombala omhlophe.

Owesilisa okhanya eziyelula njalo ugqoke okulombala omnyama phezulu. Ukhanya eqinile lumuntu okushengisela ukuthi kungaba ngumuntu ojimayo.

Odokotela bayaxwayisa abantu ukuthi babovuka ekuseni bagijime ukuze bahlale bephilile emzimbeni. Ngakho nxa ugijima kumele uthwale amanzi okuhamba unatha. Amanzi lawo ayadingeka emzimbeni.

Abesifazana ababili abakhanya begqoke impahla zesibhedlela abahleziyo njalo phezulu kwetafula kukhona ilephuthophu itafula ilombala omhlophe nke.

Owesilisa omileyo ogqoke iyembe emhlophe njalo ezandleni zakhe kukhona akubambileyo. Ukhangele umabona kude, phezulu kwetafula kukhona njalo ezinye izinto.

Kulebhuku lokubhalela kanye lomakhala ekhukhwini eceleni ,okutshengisela ukuthi bayabe besebenzisa into lezi kuphinde kube lamagogorosi okugqoka kanje lethuluzi egaxwa ngodokototela entanyeni.

Abantu abane ababili bahlezi phansi njalo ababili bamile, kukhanya ezandleni zabo ababili bethwele umakhala ekhukhwini njalo kukhanya abantu laba basesibhedlela.

Abantu abanengi abahlezi phansi phezulu kwama tafula kukhona ama laptop okutshengisela ukuthi bayawasebenzisa njalo kukhona bamileyo phakathi kwabantu laba abahleziyo.

Amathuluzi asetshenziswa ngodokotela ukwelapha abantu kukhona izigelo amagogorosi kanye lamaphilisi lamathuluzi ayabe egaqwe ngodokotela entanyeni njalo kukhona lethuluzi yokuhlola umzimba womuntu ukuthi utshisa okungakanani.

owesilisa ohlezi phansi ogqoke ijazi elimhlophe njalo wagqoka letayi elimnyama entanyeni aluma thuluzi wabo dokotela njalo phambi kwakhe kuletafula elilombala ohlophe.

Imitshina emithathu imitshina leyi ilombala omhlophe kanye lomnyama njalo iphinde ibelamavili okutshengisela ukuthi iyafuqwa njalo kukhona omabonakude phezulu.

Isihlahla esilamahlamvu amakhulu esiyaphezulu acijileyo, njalo aluhlaza. Abantu bayabuya bethathe amahlamvu lawa. Beyewawomisa elangeni. Beqeda lapho, bethathe umgigo, lengiga. Begige amahlamvu lawa. Bayenze umuthi.

Amatshe amakhulu, kukhona izihlahlakazana ezimilileyo phakathi kwamatshe lawa. Izihlahlakazana lezi sezingaba luncedo ebantwini, sezingaba ngumuthi wesintu oyelaphayo imikhuhlane emzimbeni yabantu.

Asibuyeleni emuva, sikhangele indlela akhokho bethu labokhuku wethu ababe phila ngayo. Babephila ngemithi yesintu. Abantu laba babengaguli, njalo imzimba yabo yayihla iqinile.

Okhokho bethi labogogo bethu kudala babengahambi ezibhedlela, njalo izibhedlela zazikhona kodwa zazikhatshana kakhulu, ngakho babehamba egangeni beyezigebhela imithi yesintu. Yiyo ababephila ngayo ukuzelapha emzimbeni.

Utshani obuhle obuncane obuluhlaza phakathi kotshani lobu kukhona izihlahla ezihlanyeliweyo ezenza indawo leyi ibukeke inhle kakhulu njalo kubukeka kuhlanzekile phakathi kule indawo

Iisihlahla esikhanya silamahlamvu amancane aluhlaza njalo isihlahla lesi sesingaba ngumuthi umuntu uyakwanisa ukubuya athathe amahlamvu ayewafaka elangeni awome aqede awagige abe sesiba ngumuthi wempuphu.

Isihlahla esilamaluba alithanga, njalo isihlahla lesi ungasikhangela usidelele, isihlahla lesi singaba lusizo emuntwini oyabe egula nxa uyabe ukwazi ukuthi siyelaphani isihlahla lesi.

Isihlahlakazana esincane esiluhlaza esikhanya simile egangeni singabe silusizo empilweni zabantu njalo yikho esithola khona imithi yesintu kulezi izihlahlakazana ezimila egangeni.

isihlahla esikhulu esilamahlamvu amancane njalo isihlahla lesi silombala oluhlaza tshoko isihlahla lesi sesingaba lusizo empilweni zabantu kumeleubekwazi ukuthi siyelaphani okwakuqala

Izihlahla ezinengi egangeni njalo izihlahla lezi yikho lapho esithola khona imithi yesintu njalo imithi yesintu ayithengiswa uyahamba uyezidingela nxa izihlahla uzazi

Asibuyeleni emasikweni wethu siphile ngemithi. njengabo koko labo gogo bethu ababehambi ezibhedlela njalo wawungeke ubabone begula babeziphilela ngemithi yesintu ahamba beyeyi gebha.

Amagabha amabili alemibala etshiyeneyo elinye lilombala olithanga elinye njalo lilombala omhlophe. Elilombala omhlophe libhalwe ngamabala abomvu, amagabha wonke lawa womabili alemifanekiso eluhlaza.

Egangeni kugcwele izihlahla ezitshiyeneyo njalo kukhona ezikhula zibe zinkulu izihlahla ezinye njalo ziyabe zizincane kumele ubekwazi ukuthi ulanda siphi isihlahla njalo siyelapha wuphi umkhuhlane ngoba izihlahla lezi ziyelapha izinto ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Owesilisa omileyo, ngemuva kwakhe kukhanya kugcwele amambodlela amanengi awemithi okutshengisela ukuthi uyathengisa imithi leyi njalo uzitholela imali.

Isihlahla esiluhlaza tshoko okukhanya ukuthi siyathola amanzi ayeneleyo njalo silamahlamvu amancane abantu abakwazi ukuthi isihlahla silaphani bayabuya bethathe amahlamvu beyezinceda emakhaya.

Imithi yesintu eminengi njalo ekhanya itshiyene .Okutshengisela ukuthi ilapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu. Kumele ubeyazi imithi leyi ukuthi iyelapha yiphi imkhuhlane .

Kudala okhokho bethu babephila ngezihlahla zemvelo bethi imvelo iyabelapha njalo imvelo iyasiza. Khathesi abantu sebelahlile amasiko abantu abanengi abaphili ngemithi yesintu

Igamba elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama igamba leli lilesiciko esimhlophe nke njalo kukhona umfanekiso egabheni leli okutshengisa ukuthi igamba leli lilomuthi wesintu phakathi.

Itshumbu emhlophe kanye lokuluhlaza ebhalwe ngamabala aluhlaza, itshumbu leyi ilomfanekiso oluhlaza okutshengisela ukuthi kungabe kuyitshumbu yomuthi wesintu njalo iselapha okuthize emzimbeni.

Imithi ebekwe phezulu kwecansi, imithi le ikhanya kuyimithi etshiyeneyo njalo engabe iselapha izinto ezitshiyeneyo emzimbeni womuntu. Njalo kukhanya izandla ezimbili.

igabha elilombala omhlophe labhalwa ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka njalo litshengiswe lokuthi lilamaphilizi amagaki phakathi igabha leli lilesiciko esimhlophe phezulu

Abantu bayahamba egangeni beyethatha izihlahla zemvelo abanengi bandise ukuthatha impande abanye njalo bayathatha amahlamvu bafike ngekhaya bathathe ingiga begige imithi leyi ibeyimpuphu.

Imithi yesiNtu eminengi ekhanya ingabe ifakwe phakathi kwezingcebethu njalo imithi leyi ilapha izinto ezihlukeneyo emzimbeni womuntu.

Abantu abanengi abakudala, babezazi izihlahla ezinengi egangeni ukuthi ziyelapha yiphi imikhuhlane. Ngakho abantu bakulezi'nsuku sebelahlile amasiko abo abavela khona. Asibuyeleni emasikweni ethu singabantu abamnyama.

Abantu abanengi bayahamba egangeni besiyadinga izihlahla zokuthi bezelaphe abanye bayazazi izihlahla ukuthi zelaphani njalo kumele ubezazi lokuqakatheka kwazo izihlahla lezi ukuthi ziyelapha yiphi imikhuhlane emzimbeni yabantu.

Izihlahla zeganga ziyanceda, izihlahla zeganga ziyelapha. Ngakho akula umuntu ongakuvimba ukuthi ungayi ukuyadinga izihlahla. izihlahla lezi ngezikankulunkulu ayisizo zomuntu.

Abantu abanengi kulezi insuku sebethengisa imithi yesiNtu kanti nxa wena uyabe uzazi izihlahla uyahamba uyezigebhela kulokuthi uthenge ngoba izihlahla lezi azibhadaliswa ngezemvelo.

asibuyeleni emasikweni ethu okhokho bethu ababephila ngawo okhokho bethu babehamba egangeni besiyagebha izihlahla ezitshineyo bebuye beyenze imithi yesintu khathesi abantu abanengi sebelahle amasiko

Ugogo umaNdlovu engaze egulenjani uyala ukuhamba esbhedlela .Ugogo ngumuntu oyazi kakhulu imithi yesintu ngakho uyabona kungcono ukuthi azihambele egangeni ayegebha imithi yezihlahla ezitshiyeneyo, abuye azelaphe.

imithi yesintu eminengi siyithola ezihlahleni ezimila egangeni abantu bayahamba bayegemba imbande zezihlahla abanye njalo bayathatha amahlamvu ezihlahla

kusegangeni lapha okugejwa khona imithi yesintu eminengi etshiyeneyo njalo kukhona izihlahla kanye lezihlahlakazana kumele umutnu abekwazi ukuthi yena ugebha siphi isihlahla njalo ulapha uphi umkhuhlane

Izihlahla eziluhlaza ezilamahlamvu amakhulu njalo aluhlaza, ezimile eceleni komduli. Izihlahla lezi zingabe zilusizo empilweni yabantu. Zingabe ziselapha imkhuhlane njalo kumele ubekwazi ukuthi ziyelapha yiphi imkhuhlane esemzimbeni ukuze ungaphambanisi uthathe isihlahla esingayisiso.

Abantwana bakoDube bengaze bagule njani kuthiwa abahambi esibhedlela ngoba uDube ngumuntu oyazi kakhulu imithi njalo uDube uyinyanga. Abantu bayahamba besiyadinga usizo kuDube.

Izihlahla zemvelo izihlahla zikamlimu abanengi bathola usizo ezihlahleni lezo. Abanye bayakwazi njalo ukuthi ziyelapha iphi umkhuhlane. Kukhona imikhuhlane enjengabo siki eyabe ungafuni ukuthi uye esibhedlela iyabe ifuna ukulatshwa ngemithi yesintu.

Izihlahlakazana ezimila phakathi kwamadwala kumbe ngithi amatshe amakhulu kakhulu kukhona njalo eceleni okuluhlaza okukhanyayo. Izihlahlakazana lezi zilusizo empilweni zabantu

Odokotela kanye labomongikazi ezibhedlela bayaxwayisa abantu ukuthi bedle ukudla okuyakha umzimba. Ukudla lokhu kungabe kugoqela ama"orange" kumbe ama"banana" kumbe ama"avocado".Kunengi ukudla kwakhona.

Isihlahla esikhanya engani lichena. Ichena libalulekile kakhulu ezimpilweni zabantu. Abantu bayalithatha bayelifaka emanzini lapho okunatha khona inkomo, njalo liyasiza lasemzimbeni yabantu.

Isihlahla esiluhlaza esikhanya silamahlamvu aphose efane lawe gwava .Igwava abantu bayalihlanyela emizini yabo .Ngoba liyanceda nxa ugula ubulawa ngumkhuhlane wokukhwehlela .Uyathatha amahlamvu egwava ubilise uwanathe.

Abantu babona kungcono ukusebenzisa imithi yesintu ngoba imithi yesintu ayithengiswa uyahamba uyezigebhela egangeni kuphela ubuye uzisebenzisele amaphilisi ayathengiswa endaweni ezinengi njalo abanye bayabe bengelayo imali.

Isihlahla esikhanya silamahlamvu amakhulu njalo aluhlaza isihlahla lesi sesingabe siselapha umkhuhlane othize emzimbeni yabantu njalo kumeme ubesazi ukuthi seyelapha uphi umkhuhlane. Izihlahla ziyatshiyana njalo zelapha okwehlukeneyo.

Izihlahla zikhanya ziluhlaza tshoko okutshengisela ukuthi izulu liyana njalo ziyathola amanzi ayeneleyo abantu yikho abahamba besiyagebha imithi yesintu nxa kunje ngoba phansi kuyabe kumanzi